Noba la are. Pͻgebͻ bayi ne dͻͻ boŋyeni. Ba zuuni la a nyͻge a vaare nyԑ a taa. A vaare pare la boma zuiŋ. Ba ͻŋ la tԑmԑԑ eŋ a boma na poͻ kyԑ ka a vaare na a dogele a bonzuiŋ.

Lɔa yi la ŋmɛ taa, lɔpelaa ane lɔzeɛ ka lɔsɔgelaa are a nimitɔɔreŋ be ka lɔpelaa meŋ are ka moto-zɔnemɔ bayi zɔŋ ba moto, kyɛ ka yiwogiri are a nimitɔɔreŋ meŋ.

Bibiiri banaare la, ka boŋyeni pɛgele kuruu booti ka bayi pɛgele oraba bootiri. kyɛ ka kaŋa meŋ taa laa. Ka baɔnnɔ a kõɔ. Ka kaŋa su kpare nuwogiri, ka kaŋa su kpare doɔ kyɛ ka kaŋa dɔɔ a hɔgele zupili.

Dɔbɔ ne bibiiri la. A bie kaŋa seɛ la torɔza kyɛ are eŋkoŋkpol. A dɔɔ kaŋa meŋ dɔɔ la gyoŋgyoliŋgyo, kaa bie kaŋa meŋ zeŋ, kyɛ kaa dɔɔ meŋ zeŋ a pɛgele soola laete.

Pɔgeba la are, a peɛle orɔbare. Kaa orɔbare mine e zeere ka mine e sɔgelɔ, mine e la peɛle, raba tɛɛtɛɛre ka talkpoŋ biŋ kɔge ba, kyɛ ka kaŋa pɛɛlaa orɔba kaŋa meŋ vuunee la ka lɔɔr meŋ are kɔge ba.

Bibiiri bayopoi la zeŋ dɛre zu, ka dɛre e wogi lɛ, ka bɔtɔre a biŋ ba nimitɔɔreŋ, ka woraaba sɔglaa meŋ a biŋ kyɛ ka saga meŋ a biŋ ba niŋe poɔ. 13385

Neŋyage la, a be yikpoŋ poͻŋ ka ba mine meŋ be a yeŋe poͻŋ. Ka lͻԑ ata, a biŋ waa sͻgelͻ, ka teere ane yie a biŋ kͻge a anaŋ na.

Zie la a di. Lɔɛ gyamaa die la ka a kyɛnsere mine kɔɔre le, ka a taaboore kɔɔre le. Lɔɔbilii ne lɔɔbɛrɛ zaa la dire. A are peɛlɛɛ sokoɔraa noɔre. Ka nensaaba meŋ araa sokoɔraa zu.

Dͻbͻ la are, a vͻgele kpooli peԑle. Kyԑ eŋ nuuri bomtoore. Ba kparԑԑ ba naŋ su e la kpare-zeere kyԑ pԑgele kuribu.

Dɔbɔ bayi la. Ba vɔgle kpoglo peɛle a su kparɛɛ naŋ toore ba gbɛɛ ne ba nuuri ne ba eŋɛ a pɔg kyɛ ŋmaa ba zu bare kaŋa eŋ la nimikyaanaa kyɛ gbi dumo a muulo kaara kuree ne waayɛre naŋ gyere gyere taa a kuree waa la nyaglaŋ nyaglaŋ a tu tu taa zu.

Dɔbɔ bata la are su kpare yitaa. Ka bayi nyɔge a kuruu, ka bayi nyɔge kuruu are ne kyɛ ka boŋ yeni nyɔge a kuruu kaŋa meŋ a gaa are kyɛ ka ba tore boma meŋ ba nuuri poɔ. Ka kuruu a e kuri doɔ.

Kũũ daa la biŋ a noba niŋeŋ. Ka ba su kpare-sͻgelͻ bonwogiri, ka ba mine zeŋ, dakogi zu, kyԑ ka mine meŋ are ka teere be a ba puoriŋ. Ka ba mine vͻgele zupili-sͻgelͻ aneŋ zupili-peԑle.

Seemaa la biŋ. Ka ba dɔgla zeɛre a zeɛre a zusogɔ, ane setɔ mui ne bɛŋɛ la. Ba kyeenee bɔɔdekyeene meŋ dɔgle. Ka taaleɛ bebe, ka ba ŋmaa ŋmaa gyɛmbelee ne vaare eŋ.

Bͻͻle paaki poͻŋ la. Kaa dͻbͻ be a paaki poͻ. Ba gyamaa zie seԑ la nekare, kyԑ toore sͻͻsere. Ka ba mine gaane ba gbԑԑ.

Dɔbɔ la be bɔl-ŋmɛ zie. Ka ba mine su kparepeɛle kyɛ kaa tõɔ doɔ. Ka ba mine meŋŋ su kparebuluu kyɛ kaa tõɔ peɛle. Ka kuree gɔlle a zie. Ka poolori meŋ ba ba. Kyɛ ka teere are, a ba puori sɛŋ ka yipelaa meŋ gaa te are.

Dɔbɔ la do are sonal panere zuŋ. Bayi zeŋɛɛ la ka bayi meŋ dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo tuori taa ka boŋyeni meŋ vuuni kyɛ de o nu a nyɔge ne a… ba vɔgele la kpogili dɔɛ.

Bondirii la be laa, laabil pelaa poɔ, bɛŋɛ, mui ane gyɛlɛ ne gyɛnlee ane bɔdekyeenee ane zɛvaare ne taaleɛ zaa be laabil tare poɔ. 13414

Dͻbͻ bayopoi la zeŋ, a be kyԑnse zu. Ka solare biŋ a be ka a deri mine are kaba pilli kyԑnse zeԑ kyԑ kaa e dͻre. kaa dͻbͻ mine bata a vͻͻle kpooli, kaa dͻbͻ mine banaare vͻgele kpooli dõͻ kyԑ ba mine meŋ ba vͻͻle a kpooli.

lɔɔre kãã koɔre zie la ka bibiiribata, pɔgeba bayi a are pɛgele, ka lɔɛ ayi meŋ biŋ a kɔge a lɔre kãã koɔre zie. Ka motori meŋ ayi bebe ka bazɔɔŋ kyɛ vɔgele kpogili.